Omusajja ng'akutamye nga yeesibye ekireesu era n'akifunyaako ng'ayambadde essaati ya bbulu ng'asibye n'ekitambaala ku mutwe gwe, ng'eno bw'anoga omuceere era nga bw'agukuŋŋaanya.

Ente nga ziri ku ttale era muno nga mulimu ente ez'amayambe amawanvu n'endala nga za mayembe mampi era nga ziri mu langi ez'enjawulo. Nga mulimu eziri mu langi eya kitaka, n'endala nga ziri mu langi enzirugavu enkwafu nga mulimu n'ezirina amabala.

Ennyumba eya kasiisira eserekeddwa n'essubi era nga kuliko n'empagi ng'era eyina n'oluggya olujjudde omuddo omusaawe nga wabbali waako waliyo ebitooke nga mulimu n'emiti emiwanvu.

Ezzike nga ligalamidde mu muddo, ng'era guno omuddo mulimu omumpi n'omuwanvu, ng'era mulimu n'obutittiriri wabbali waagwo, nga guno omuddo guli mu langi eya kiragala omukwafu.